Ŋutsuvi ɖevi dza aɖe le xɔme, elé emɔ ɖe asi eye emɔ bubu aɖewo le ekplɔ dzi le egbɔ, enusrɔ̃m tso emɔ la ŋu. Eye wonɔ anyi ɖe zikpui dzi le kplɔ ŋu

Ŋutsu aɖee nye esi, edo awu amadededzi aɖe eye wònɔ gasɔ dom le mɔdodo aɖe dzi, abla agbalẽgo kple eƒe asinudɔ aɖewo ɖe gasɔ dzi kple ka, eye exɔ aɖewo le mɔto, wosi aŋɔʋi ne eye wokɔ kletifɔ da ɛɖe exɔ aɖe ŋuti.

LɔLɔ̃tɔ aɖewo nɔ anyi ɖe zikpui me le xɔ aɖe me eye zikpuia ƒe amadede nye dzɛ̃, eye wonɔ nɔnɔmetata aɖe kpɔm le tivi dzi. L e nɔnɔmetata mea, nyɔnu kple ŋutsu aɖewo nɔ lɔlɔ̃ ɖum.

Le xɔ me. Nu vovovowo le xɔme abe ekplɔ̃, wokoe da ɖe domezã eye woko zikpui kɔkɔ ƒo xlã ekplɔ̃ eye gatui le kplɔ̃ dzi. Kɔŋkɔ hã le kplɔ̃ dzi.

Ŋutsu nɔ anyi ɖe anyigba ehasem he dzidzɔ kpɔm elé mobstick ɖe asi exɔ ya me yi ke wòlea ele ʋi le teƒe geɖee.

Eƒuƒoƒe aɖee nye eya amewo sugbɔ eye wonye ŋutsuwo kple ɖeviwo kple ametsitsiwo siaa, wo tsaka kple nyɔnu kple ŋutsuwo ye wo ɖɔ ŋɔtsiɖonu ŋutsu lolo aɖe tsi atsitre ɖe ŋgɔ na wo eye wònɔ nu fiam wo.

Ame aɖewo nye esi, wonɔ anyi ɖe ekplɔ legbe aɖe ŋu eye ame aɖewo nu ŋlɔm, ye amea ɖewo lé gbalẽ ɖe asi, nanewo le ekplɔ dzi, eyike nye be agbalẽ, gatsri, nuŋlɔti eye ŋutsu aɖe tsatsitre ɖe wo gbɔ.

Mɔdola aɖe woame eve enye esi bɔbɔ ɖe afia, wome eve wo katã wonye ŋutsu eye ame ɖeka lé ati ɖe asi. Ame ɖeka bɔbɔ ɖe egbe bla ta ye ŋu ʋi aɖe zɔ mɔ dzi va yina. Mɔ aɖe le wo gbɔ, emɔ gã aɖe.

Ame aɖewo enye esi, wokatã wole tsitre nu, eye wotsaka nyɔnuwo hã wole eme ŋutsuwo hã wole eme. Eɖewo nye yevuwo eɖewo nye ameyibɔ eye wokɔ kpl da ɖe domezã nawo, Ameaɖewo dasi megbe eye ameaɖewo dasi ŋgɔ, Ameaɖewo do awu yibɔ ye eɖewo do kot.

Sukuviwo le sukuxɔme wò nɔ anyi ɖe zikpui dzi le kplɔ̃ ŋu wò nɔ nu srɔ̃m tso mɔ tata ŋu mɔ sika dzi eye mɔ aɖe le wòƒe akɔ me le kple dzi ɖekaɖeka eye nuŋlɔgbalẽ le kplɔ̃ dzi wò srɔ̃ nu geɖe.

Ame aɖewo le akɔdaƒe le afisia. Wonɔ anyi ɖe ati gã aɖe gɔme eye ame aɖewo nɔ akɔ dam le gbalẽ go aɖe me, ame aɖewo nɔ anyi ɖe zikpui dzi ke wò akɔdagbalẽ kpɔm ne ame yike wole akɔ dam

Ame aɖewo nye esia le edɔ aɖe wɔƒe. Wo katã wonye ŋutsu eye woɖo kuku sɔŋ wodo awu legbe. Ŋutsua ɖeka nɔ anyi eye ɖeka le atsitre nu. Ɖeka le eka aɖewo tsia ɖe emɔ la nu eye emɔ lolo.

Ŋutu aɖewoe nye si ƒo ƒu ɖe exɔ aɖe me eye yameŋuaɖe le wogbɔ. Yameŋua ƒe amadede nye amadede yii. Eye nyɔnu nɔ anyi aɖe wo, tsa tsitre ɖe wo ŋkume eye wònɔ nu ƒom tso yameŋua ŋtsi na wo eye nyɔnua do awo abe Kpovitɔwo ene.

Exɔme ɖe mee nyen esi eye woɖo atysɔ ne exɔ me nyakpɔ aɖe, edrɔ le eme, seƒoƒowo le eme, eye akaɖi hã le eme, wokɔ ekplɔ aɖe da ɖe me wokɔ zikpui woame eve da ɖe axadzi nɛ ɖekaɖeka, eye akaɖi hã da ɖe eme, wokɔ ekplɔ ɖe da ɖe domeza,…

Ame aɖee nye esia ƒoƒu ɖe emɔdodo aɖe dzi eye eŋu aɖewo le emɔ dzi zɔm va yina. Wonye eŋu suewo kple eŋu gã wo. Ye kpovitɔ nyɔnu aɖe le megbe na wo zɔzɔm va yina eye wo le kaƒomɔ ɖe asi. Eɖo gaŋkui eye woɖo ŋɔtsi nu emo.

Amehatsotso ɖewoe nye esia. Wo sugbɔ fũuu, wole eflime keŋ ye eɖewo ɖo kuku. Eɖewo ɖo emonu eye eɖewo nɔ anyi. Eɖewo le tsitrenu eye eɖewo le nu ƒom na wo nɔeawo. Eɖewo tsyɔ ashi mo.

Ŋutsu aɖewoe nye esi le zɔzɔm le emɔdodo aɖe dzi. Eɖewo ɖo kuku eye eɖewo meɖɔ kuku o. Wo katã woɖɔ emotsyɔnuwo alo ŋɔtitsyɔnuwo eye wo katã wodo fɔkpa yibɔ. Emɔdodo kaɖi aɖe le megbe na wo.

Ame aɖewoe nye esi, emɔ gã aɖe le domeza na wo eye woƒo ƒu ɖe eŋuti, ŋutsua ɖeka bɔbɔ eye ɖeka hã wɔ abe ɖee wo be yeakɔ nu ene eye geɖe nye ŋutsu nyɔnu woame eve nye nyɔnu, eɖewo do awu ʋi eye eɖewo do awu yibɔ.

Ɖetugbi aɖewoe nye ya ƒoƒu ɖe teƒe sia. Eɖewo nɔ anyi eye eɖewo le tsitre nu. Eɖewo ziɔ ɖe ekpe aɖe nu. Wo katã wodo awu ɖeka ŋgbi sɔŋ ke ɖeka koe do awu bubu tsi atsitre ɖe domeza na wo.

Ame aɖewoe nye esi, wonɔ sika kum, am woame eve ku eba ɖe gagba me eye ame ɖeka bɔbɔ lé gagba nɔ eba kum, ye ame aɖewo bɔbɔ ɖe etsia me, eɖewo le tsitre nu, woƒo eba keŋ, ŋutsua ɖeka ɖo kuku.